Issi macca na'iyaa ba qooriyan wottawttido worqqay aappun bira ekki? He worqaa tankka qooriyaa wottanaagee tana keehippe lo'es shin .

Qeera naata luxetta keettan naagidi luxissiyogee keehippe deexxiya ooso. Ha luxanchchatuppe issoy issoy kare kiyana giyo wode issoy issoy qassi kareppe soo gelana gees.

Hariyaa caanidi baggaa laagiyogekka baggaa qassi issi hariyan issi goshshanchchay caanidi de'ees. Hariyan caaniyobati keehin wayssiyagan ufaysena woy tana haariyan caana goppite.

Goshshaa xaafo keettay so medoosatu qommo gidida deeshshata eta yeletissiyogaaninn dichchiyogaan minttidi oyqqidoogee beettees. Ha deeshshati banttawu giigidanne aqiyo sohuwan woykko birddiya giyo sohuwan eqqidaageeti beettoosona.

Taani ini gala worqqa keettaa biyoo wodiyan kushiyan aattiyoo worqqay keehi lo'iyaagee yiwttidaagaa be'iyoo wodiyan tana aykeenaa ufayssis giidetii ?

Dumma dumma apalaa qassi gaabiyaa daddiyoo keettaa giddon macca asati ubbay bagaa bagaa daddiidi de'iyaagaa xeelliyoo wode eta oosuwaa minotettay sabissees!

Toophphiyaa Ortodokise woosa keettan heezzu attuma asati ha simidi eqqidi pootuwaa denddidi deosona. Woosaa keette maayuwaa boottaa mayidi ha simidi eqqin issoy qassi wogga masqaliya oyqqqiis.

Issi suyqee de'iyaagan qeeri naati bantta bollan sheeshshaa shee'enaadan giidi gixissiyoogee nu heeraa suyqqiyan bayzettiyaagaa be'iyoo wode keehi malaales .

issi kunddanaaniya keettaynne qassi keehi lo'iyaa maata mala meray diyo cora dumma dumma qommo mitati diyaageti ayba lo'iyoonaa? qassi eta matan beetiya hara dumma dummabatikka be'iyoode yeemmoyoosona.

Amarida asati ogiyaa kiyidi geeshsha maxaafaa oyqqidi, dumma dumma xuufeta xoqqu oottidi oyqqidi sabbakkoosona. Ogiyaa kiyidi sabbakkiyoo minotettay ubba asankka qoncciyaakko lo'o.

issi mishshiree matan keehi lo'iyaa adil'e ciishsha mala meray diyo cora dumma dumma qommo kataa ayfeti diyaageti ayba lo'iyoonaa? qassi eta matan beetiya hara dumma dummabatikka be'iyoode yeemmoyoosona.

ha sohuwan beetiya zaafiya matan keehi lo'iyaa maata mala meray diyo cora dumma dumma qommo dozzati diyaageti ayba lo'iyaaba malatiyoonaa?

Salo mera jaarkkaniyaara daro lambbaa kawoy erennan harasaa wuuqqidi epiyoogaa seeraa naggisiyaa xaacetti oyqqidaageti muleera eta qoodaa oyqqido kawuwaassi aatti immidosona.

Taani zino giigettido huuphe tana keehippe puulayidoogan taani ta wozanan ufayittaas. Hegaadanikka qassi hara ta laggeta puulayidi giigissiya keettaa etassi yootaas.

Erttaa ale giyoo afaare dalgga manttiyan doyaa sohoyi abeet michches gooppite! Ha aohuwaa heeraara kanttana asi keehippe mino giidi etettana.

Magani keehippe xoqqa gidida xekkaara de'iyaa keettaa huuphphiyaan paranjjantto machchalaninne amaaratto machchalan xaafettida xifatee sengaateraa yaagiyaagee woyganawu koyaakkoo nuusi erettena!

Wolaytta keettaa darkkon uuttay, boynay, qassi dumma dumma darkko sawo maatay de'ees. Goshshanchchaa darkkoy katta ayfe xaalalay keehin kumido man'ee.

Taani hanna mishiriya ta aayyiyo gidiyaakko shiiqada gacuwaa xorphpho oottada yera ekkanawu days. La tuma mishiriya ayfiyan manaaxiriyaa wottada xeelliyo wode tana dagamay loccu ootti aggiis.

Bolla baggaara karetta kootiyaa maayidi qassi garssa baggaara bootta shamisiyaa maayida naati bariyaa issi mala gididaageti shemppuwaa kiyido gishshawu honbbociidi de'oosona.

issi shuchcha keettaa birataappe medhdhiyaa naati beetiyaageetu matan qassi keehi lo'iyaa maata mala meray diyo cora dumma dumma qommo mitati diyaageti ayba lo'iyoonaa?

Biiraa hagaa taani uya giidi immiyaakko koyrottidi cooshshay guppi guppi kiyiiganaadan hanees. Biiraa taani uya be'aasi shin a uyyiyogaappe garaa uyyiyoogee mal"eesi gaada qoppays.

Ka hagee ayba katteeshsha xeelliyoo wode kanchchiyaa doonan haattaa kunttiyaage! qassi a miyiyaan injeraa miyyaan de'iyaa zo'o bambbaree tushshiyoo wode ayba poogii!

issi qeeri qiiba xifattiyan kummi uttida woraqatay beetees. qassi ha sohuwan a boli diya xifatetti asaasi daro oduwaa odiidi diyaageeti beetoosona.

Cora yelaga naati issisan eqqidi issi uttida na'iyo xeelidi deosona. Hagaamala oosoy safarikomiyaa silkiyaa yafaran shocanawu maadiyaa kardiya bayzzidi deosona.

Worqqa keettan bayzettiyaa worqqay ubbaykka keehippe al'o giidi asi ubbi qoppes shin he worqqay keehippe hiraysso gididaagaa asay eridaba milatenna.

Issi haattaa duqiyo joke sa'an wottidoge de'ees. Hagaa mala miishshay haattaa issitoo duqqidi appe duqqi duqqi uyanawu keehin go'a immees.

Mata wodiyappe doommidi kawonne buzo ooso keettatun haggaazaa immiiddi de'iya oydetun uttida asi ayfiyan kumees. Ha oydee asaa gitayiyogaaninne injjetiyogan erettees.

Ba huuphphiyaa orddiyaan daddida issi arssa geela'o na'iyaa qeexiyaan haa simmada xeelliyaara beettawus! akka hagaadan xeelliyaara kaysso gidennan agukku yashshawus!

Issi luxetta keettan luxxiyo layttaa banttagaa wursso gishshawu anjjettida naati eta sinttaa xeelliyo wode upayssan poocammiyo giishshawu aybakka erokkona moocu goosona!

Nu biittan daro heeran dumma dumma tequwaamee diyaagee hiyyeesanne wolqqi baynna asatussi kaamiyan caani efidi maayuwa immoosona. Hegee qassi biittan de'iya asaa siiquwa bessees giyogaa.

Hagee araddan tokettida paappayaa mittay daro ayfiyaa ba bollan oyqqidi uttido gishshawu mittay carkkoy yiyoo wode aybanne qaaxennan issi sohuwaan eqqiiges!

Laa haatta de'iyageenne ha haattaa yuushuwan de'iya shuchchati ubba eta qottaa xeelliyo wode asi ciiridi giigissidoba gididi pala lo'uwa lo'ees!

Ha keettaa bolla baggaara bootta qalamiyaa tiyidi nuna dogissana giidi hanosona shin nuni qassi hagee wolaytta keettaa siminttuwaan kexettaagaa awudekka dogokko!

Qalamiyaa meraa doranawu koykko dumma dumma meraara de'iyaa qalamiyaa malatay de'iyo issi keettay beettees. Qassi hagee uttido keettay kehippe dure bitaniyaaga!

Issi suuqiyaa giddon de'iyaa dumma dumma qommo mittaa ayfeti, ataakiltteti de'iyaageeta gidishin, Ha sohuwan de'iyaa ubbaa ekkidi miin gidennan ayfiyan be'in kalissiyaageeta.

Suuqiyaa kareeninne so giddon dumma dumma atakilttetinne mitta ayfeti kuuretti uttidoosona. Hageeta be'iyo wode aybinne attennan muliyaa horshshayada miyaakko allennaba malatoosona.

Issi erissuwa woraqataa bollan naa'u mentte soossoti goggiyageetinne hara xuufeti de'iyageeti beettoosona. Ha soossoy wolayittan bolooso bombbe allaanan beettiyanne heeraassi marccuwa gelissiya taarike soho.

Keehippe cora miyo mitta ayfetti de'iyattuppe issuwaa gidida manggoy keehippe mal'iyanne qassikka gumi'iddi uyiyoode puula gujiya mitta ayfe. Burttukaannekka caaliya mita ayfetuppe issuwa.

miizziyo oyqqida na"aappe ya bagaara qassi keehi lo'iyaa maata mala meray diyo cora dumma dumma qommo mitati diyaageti ayba lo'iyoonaa? qassi eta matan beetiya hara dumma dummabatikka be'iyoode yeemmoyoosona.

Toho kuwaasiyaa ka'iyoo dembbaa giddon qoodan cora gidida attumanne macca asay maarara uttidi wolaytta wogaa maayuwaa maayidaageti baalaa bonchchanawu yiidosona!

Ha'i wode de'iyaa itoophphee biittiyoo yaagiyaa xifatiyaara de'iyaa maxaafaa asa ubbay nababidi appe eraa ekko giidi xaafidogaa xafanchchay oonakko nuni erokko!

Issi wolaytta telebizhiniyaan naqashshaa dere asa gattiyaa eqotan issi mishiriyaa wogaa maayuwaa maayidara keehippe ba cengurssaa xoqqu oottada hasayayidda de'awus!

Issi issi biittan asaa godaree galla seetikka ogiyaara aattenna heeray de'ees. Taani qassi beni shaafan godariya demmikko tarkka dagaman kunddaaggays.

issi wolqaama keettay pa laa ayba lo'iyaa keettee!! a matan qassi issi maata mala meray diyaagee beetiyaagaa matan hara dumma dummabati beetoosona.

Wolaytta sooddo yunbburushiyaa qonccisiyaa malaatay boollan de'iyoo wode garssa baggaara qassi cora keettati de'iyo sohoy awa heerakko eriyaa asay nuusi odiis!

oyddu naati eqqidi duriyageeti ayba lo'iyoonaa. qassi keehi lo'iyaa maata mala meray diyo cora dumma dumma qommo mitati diyaageti ayba lo'iyoonaa?

Nu woosa keettan mata wode shamettida yetta miishshay de'iyaagaa asay yettaa yexxiyoo wodiyan hegaa kaa'iyoo wode yexxanawkka ayba lo'es giidetii.

Wogga gastta baltteetati ubbayi maaraata uttidi miyo qumayi ayiba sawiyaa qumee. Eti hinin miyoo wode haahuwaara aadhdhiyaa asaa siiriyaa xukkes.

hashshu woga wolayttaa qonccissiya ajjoora soossuwa! qassi issi maata mala meray diyo dumma dumma mitaa qommotikka diyaageeti eta matan beetoosona

Wolayitta geela"o macca naati ubbayi issippe shiiqidi kaa"iiddi micciddi eqqidaageeti ayiba lo"iyoonaa. Eti ubbayikka issi mala gididaageeti keehippe puulatti uttidosona.

Sa'aara kaamee bululanawu maaddiyaa goomaa ba huuphphiyaan tookka uttida salo meraara de'iyaa kaamiyaa bolli uduppun sha'anne udupun tammanne hosppun tammanne isiino yaagiyaa paydoy de'ees!

Usuppuntto kifiliyaa qeeri naati bantta kushe hiillaa gujjidi erana mala etassi gujo luxetta geetetti giigida maxaafay bolla baggay adil'e ciishsha gidiyoo gishshawu lo"ees!

Issi oge doonan eqqida bishkiliitiyaa ooratta gididaara xeeliyoo wode ayba lo'aws giidetii? He bishkiliitiyoo shammiyaakko tana ayba ufaysses giidetii ?

Goozettidi uttida maattaa uyanawu cora asay koyeesishin qassi dumma dumma asay qassi miizzaa maattaa gidenna giidi uyanawu koyiyaa asaa diggiidi de'ees!

Issi lo'iyaa attumaa na'aynne na'iyaa keehin puulattidi pootuwaa denddidosona. Na'ee huuphphiyan hagee ha wodiyaa paraa ikise de'enan agena i huuphphe milattena. La macca asay gujjoba ayba dosi? Xoosso ashsha!

Heeran heeran de'iya macca asaa huuphe keettati huuphiya daddiyogaappe miyyiyara dumma dumma alleeqota bayzzoosona. Ha alleeqotuppe amaridaageeti qooriyan wottiyo alleeqota.

Paranjja kuttoti nu biittaa yoosappe ganddan de'iya dere asay daroban go"ettiiddi de'iyogee ufayssees. Ha kuttota qassi usuwappenne harggiyappe teqqanaagee toora xeera.

Hagee sawiyaa cuwaa soni cuwayana koyikko ha buquraa epiidi a giddon ixanaa yeggidi tamaara de'iyaa bonqquwaan wottiyoo wode bittaa sa'aa sawettees!

Bashiyaa bayzziyaa asati bantta bashiyaa giya galassay gakkiyoo wodiyan keehi cora bashiyaa issippe ehiidoogee keehippe lo'es shin hebashiyaappe issuwaa malaa shamiyaakke tana keehippe lo'es.

Nu biittee itoophphee kawotettaa giddon asaa mishshaa qottiyaa bankkiyaa getettiyaagee daro miishshaa oyqqi wottido giishshawu kawotettaara ubbay etappe tal"anawu koyyees!

ha sohuwan qassi keehi lo'iyaa maata mala meray diyo cora dumma dumma qommo mitati diyaageti ayba lo'iyoonaa? qassi eta matan beetiya hara dumma dummabatikka be'iyoode yeemmoyoosona.

Ciishshaa gallasan gallasi zareto goynuwa woykko geeshsha ayanan kumiyo gallasa yaagiyaa xuufiyaa bollan naa"u asati woykko Xoossaa hagaaziya asati de'oosona.

Issi kanay issi sa"aa boli keexetti uttida shuchcha keettaa matan qassi issi maata mala meray diyaagee beetiyaagaa matan hara dumma dummabati beetoosona.

Issi sohuwan goozettida xarimusiyaara ushshay de'iyaaga gidishin,A matan zo'o meray de'iyoo buquraykka de'ees. Ha ushshaa meraa be'iyo wode qanxxennan issi gutti ganaga ganaga gees.

Issi hoteele keeta diyaagan qammi qammi xomppiyaagee biratatu bolla xaaxetti uttis. He xomppiyaa qaman qaman et xomppiyoo wodiyan keehippe lo'es.

Ha'i ha saatiyaan wolayttaa ayssiyaa woykko daanna gididi de'iyaa sima pirofesseriyaa assefa saameel hara moottaa biidi eta biittaa maayuwaa mayidi de'iyaagee beettees!

Asay cakkiyakko ayssi peeshshiya gita aaho shooqan de'iya kattaa cahaa halchchuwawu giigida kaamee ayfee liphanawu oosuwa polees. Ha zammaana kaamee daafuraappe shemppissis.

Musuluume ammanuwaa kaalliyaa issi attuma na'ay ba som"uwaa bessenan ya baggi simmidi hokkidaagaa xeelliyoo wode ayba oottiidi de'iyaakonne nuusi erettena!

Toophphiya pederaale xaaciya maayuwa maayida izaawata be'iyo wode keehippe yashshees. Ha xaaceti biittiyo sonne kare allagatuppe naagiyogan zawi baynna maaduwa immoosona.

Toophphiya giddon daro macca wottanchchati diyaageeti eti wottaa annaaciya doommiko eta ooninne xoonenna. Toophphiya sunttay hegan erettidaagaa gidiyoogee tana malaalees!

Issi aaway ba naatussi diya daro siiquwappe denddidaagan eta kushiya oyqqi yuushshiiddi etaara ufayttees. Tana yiira naatu kushiya oyqqada biyode iita ufayssees.

Issi keehippe puulatti uttida keettaa giddon dumma dumma xifatiyawunne siiliyawu maaddiyaa buqurati uttidaageti misiliyaa erenna asaa ubba shamma shamma goosona!

Kuku geetettiyaa quma keettay de'iyaagan issi issi galla eti he keettan kattiyoo qumay keehi mal'es. Gidoppe attin daroto he keettan qumaa mal'ettenan kattoosona.

Asay luxxiyoo sohuwappe giidi luuxxissiyo eraa giidin ubbakka mereta immota ka'ahan qoofiddi demmidoba waati qonccissana danddayikko bana be'iyo oggiya. kushetu ossuwa baggara bantta kushiya birshshiyo oggiya.

Issi issi dure asay barkka laagiiddi biyo so kaamiyan niyo wode hara xeeliya asaa daro laamottees. Ubba taani aymuwaanikka a qoppays.

Issi zamaana kaame biyo ogiyan dirbbenan yaagiyaa xuufe ogiya bolli xaafetti uttiis. Hagaa xaafido gaasoy kaamiyaa dirbban laagin danoy asa bolli kaamiyaa miishsha gakkenadan qoppidi xaafettiis.

Cora maccanne attuma naati yuushuwan eqqidaageetuppe guyyen naa"u attuma naati diittaa diixxin naa"ati qassi kambbaa baqqin hankkooti kayan kayan duriyoogee lo'iyaaba.

Usuppunaa gidiyaa woraqataa bolli xaafatiyaawu maaddiyaa biireti heezzay karetta meraara de'iyoo wode qassi attida heezzati salo meraara de'iyaageti biiran keehi daro milatees!

issi shuchcha keettaa matan keehi lo'iyaa maata mala meray diyo cora dumma dumma qommo bonccoti beetoosona, qassi eta matan beetiya hara dumma dummabatikka be'iyoode yeemmoyoosona.

Taani beni tammanne naa"antta kifiliyan tamaariyo wode dumma dumma miishshata go'ettidi misiliya loyyytiyogee tana keehi waayissees. Hegaa gishshawu taani misiliya medhdhiyogaa daro uufays.

Ha naa'u keettati diyaageetuppe guye bagaara qassi issi maata mala meray diyo dumma dumma mitaa qommotikka diyaageeti eta matan beetoosona.

Daro wogga qefee diyo cora kafo qommoti asawu guutta woykko gita qohuwa gattana danddayoosona. Leemisuwawu yanchchay qeeri naata dagantti harggiya oyttiyo gishshawu taani a be'anaappe gays.

Issi sohuwan de'iyaa maata keettaaa be'iyo wode puulatettaappe denddidaagan qorqqoro keettaappe yallissees. Hagaa mala wogaa yeddennan zammanidi keexettida keettatay de'iyaakko ayfiyaa qaacennan de'ana.

Ya baggaara haattaa shaafay duge simmidi goggiyaaga matan issi geela'o na'iyaa maata meraara, adil'e ciishsha meraaranne qassi zo'o meraara de'iyaa maayada uttaasu!

Malddoy gakkidi narkkakkidaagee beettees. Malddoy diccidi gakkidaagaa ekkidi awan melissidi melidaagaa qassi woxxiiddi qassi gaacidi oyittattan min keehippe daro lo'ees.

NU biittee toophphiyaa otrttodokisee woossa keettaa giddon issi asinne attibeena giyoogaa mala cora ogiyaa xapho kiyidi bantta baalaa bonchchiyaageta be'iyoo wode malaales!

Zerettida haattaa wolqqay issi layttaa giddon mule itoophphiyaa asayoo soo so korinttiyaa gattanawu danddayes giidi ubba asay upaysan honbbociyoogee beettees!

Issi galla taani cora qommo huuphiya daatta eriya na'eekko baada tawu pudettaa daddarkki gaas. Yaatin daddaasushin ay maaddi seelay huuphiya sakissin he sohuwankka birshshaaggaas.

Macca naati bantta menttershan tiyettiyoogaa issiti issito eti likkiyaappe aattidi tiyettiyoogee he naata suutta laaccida kanaa milatissidi etaara ayba iites giidetii?

Mereta danuwa gaasuwan metoy gakkiyigeetu miyyiyan eqqiyogee xoossaappe gita anjjuwa demissees. Ha metootidaageeta maaddiyogee asummatettaa maata gidiyo gishshawu ubba biittaawati hashetanawu bessees.

Issi huuphphiyaara bo"a bitanee ba soni eqqida miizzay maataa meenan pe'ido giishshawu giidi deree siyodo maataa miizzatu sinttan darcci yeggidagee ayba etawu qarettii!

Shooqan tokkido donuwa bookidi kessidi issi sohuwan shiishshi wottido donuwa be'iyoode asi meecci wottidoba milatiyaagee bawukka wogga wogga gididaagee ayiba lo'i!

issi keettaa giddon beettiya cora miishshati diyaageeti beettiyaageetussi maaddoy keehi daro. ha miishshati diyaageeti mitaappene qassi daro qommo miishshatuppe oosetoosona.

Ha'i ha'i dumma hanotan meretti merettidi yeyaa xaafo miishshaa nu kifiliyan issi issi naati oyqqidi yiyoogaa be'iyoo wode keehi lo'es.

Hageeti kaassanchchanne gidona woykko durssanchchanne gidonashin etassi de"iyaa siiqo de'iyaage laa aybiira yigettanee. Ubbankka ubba de'oshin naa"u naati yerettiyoonaayye woykko sarotettiyona.

Oyddu attuma asati wolaytta wpgaa maayuwaa maayidi eta bollaa pashikki oottiyaa yettay dooyetto gishshawu etikka durssaan biittaa qaattiidi de'iyaageta be'iidi de'oos!

Issi maati baynna boodilla sohuwaan qorqqoro dirssay diretti uttidagaa miyiyaan mittaa ayfe gidiyaa mangguwaa ayfee toketti uttidagee ayfiyaa immesikka gooppa xuussees!

Hagaa na'aa be'anaappe awakko biittaa sa'aa yeggada tippi giyaakko tana lo'ana. Hagaa asa giidi hagaa som"uwaa xeelliyogaappe katta sheeshsha sinttan wottidi xeelliyaakko lo'ana.

Puula gujjiya shuchcha bollan mule issi mala tohuwan wottiyo caamay qashettidaage miiches ubba. Ha karetta caama qashoykka ubba dumma hanotanna.

Issi sohuwan maattaa yeessiyoo zammana buqurati de'oosona. Ha buqurati oyddu maattaa miizzata issi gutti yessiyo wolqqay de'iyoogeeta gidishin, wodiyaanne wolqqaa qorappiyaa tekinoloojee yiidoogawu galati!!

Asay so giddon qumaa kattaa go"ettiyo miishshatuppe issuwaa gidida daro meraara de'iyaa sayneta be'iidi de'iyoogeti giyan wolqqaappe dariyaa gatiyaa oychches gidi asay shammenan ixxiis!

Woosa keettan yettaa yeexxiyoodee yettaa loyttiya wogga kambbay baqettiyoo wode asa ubbay eqqi denddidi guppes. Tana maalaaliyaagee ha kambbay kushyan baqetteesshin haahosankka siyettes.

Keehin puulatti uttida keettan dumma dumma ciishshay, uttiyo oyde, magalashoy duge kaqqoge, keehin poisidi deiya xomppe hegadanka harabaykka ayfiyan xeelanawu loiyabatti deosona.

A sunttay Alamaayo Caafaqoo getettiyaa yettanchchay wolaytta wogaa mayuwaa maayidi yettaa yexxiyaagee daro yettatun erettiyaa qassi erettida yettanchcha gidiyoo gishshawu asay doses!

Namisa wodiyan gidin kaluwaan koshaa nne boshaa nu biittaappe iiggiya gaaddisa shukkaaree nne boynay micetti uttiis. Ha kattay bollaassikka daro lo'o.

Wolaytta wogaa keettay keexettidaagaa darkkon keehi wolqqaama uuttaa alay de'ees. Uuttay qumatettawu keehippe maaddiyanne unccaa, itimaa, appe haashidi darobaa demmeettees.

Aayyiya nne na'iya miichchaa poocammiiddi bana malatiya bootta maraa yelida deeshshiyo essidi xantti simmoosona. Ha deeshshee maray barkka diyagee anqqariis.

Beni nuuni ichchashantta kifiliyan luxiyoo wodiyan nuussi maxaafa giyoobiinettena shin ha'i yeletay ubbaykka maxaafaa oyqqana xayikko giidi waayissiyoogee keehi malaales.

Mattoyiyaa ushshaa qommo gidida adil'e cishsha meraara de'iyaa a sunttayikka xajjiyaa getettiyaa ushshay qoodan naa"u birilliyaa bolli tigetti uttidaage xilli uttiis!

Ammanuwaara beenna ushshaa taani uyiyoogee atto haray uyiyoogeekka tana iitees gaasoykka xoossay ufayttennaba gidiyo gishshataassa. Bootta kuttaa maayiyaa asaa be'iyoode tawu orttodookisiyaa asay qopettees.

Toophphiyaa huuphphe moccona dokteriya Ahameda Abii cenggurssa aattiyaa miishshan diriphphan uttidi haasayidinne zaaruwaa immidi de'ees. Huuphphe moconay de'iyo keettay zoretta keettan gidenan aggena.

Macca naati bantta huuphiyaani wode ehiido zammaanabaa gujjidoogaa be'iyoode tana keehi iitees gaasoykka xoossaa meretaa bolli gujo koshshenna. Lo'iyaa macca naata be'iyoode tana yera yera gees.

Hagee koyro kifile paranjjatto maxaafaa luxiyaa luxanchcha naati appe ubbatoo xeellidi eraa ekkana malanne bantta doonaa birshshana koshiyaa maxaafaa be'oos!

Beni wode asay keehi gita otuwaa ba'idi haatta duuqqanaw boosona. Hegaa otuwaa tookkiyoogee eta bolla daro qohuwa gatteiyoo gishshaw agiiganaw koshshoosona.

Attuma asay gidin macca asayikka wottanawu dandayiyo garssay karetta gidin bolla baggay qassi zo'o, maata malanne xuufee qassi adil'e ciishsha meran oosettidaa caamay keehippe lo'es.

Asaa bollaa a tiyettikko keehippe sawettiyaa shiyyuwaa yaagiyoo bollan caccafin peenuwaa tonggu oottiyaaga bayzziyoo sohuwaan dooruwan dooruwaan ekanawu danddayiyoogaa be'eettes!

issi sohuwan shiiqqi uttida cora naati diyaageeti haattaa boli diyaageeta yashennee? tana ayba yashii! qassi eta matan diya wolwolloy ayba yeemoyii!

Hagee zammanatettay ehiido wogga kaamee laa I ogiyan moorettidi eqqida ay kaamiyakka denttanawu cagaa shocikko ba de'iyo awappekka puttu giyaggees!

Wolaytta dichchaa citay kuwasiya dembban kuwasiyaa kaidi toophphiyaa buna citan xoonetridi daagappe attiis yaagiyaa xuufee de'ees. Hagaa misiliyan dichcha maayuwaa maayidi kaiya kaasanchchati deosona.

Uttanawu keehippe banqqati uttida oydetanne qassi lo"iyaa sohuwaa be'iyo wode aybakka hara oosoy bayna he sohuwaa baada utta utta ges!

Dumma dumma macca naati bantta menttershsha, deemuwaa tiyanawu go'ettiyo miishshati bayzziyosan de'ees. Hagaamalaba tiyeriya macca bantta naati xeeliyode keehin iittees.

Shukkaariyaanne donuwa issippe doyssidoogaa poqqidi bashiyan melisidoogaa bambbariya qaariyaara sawo maatatuura issippe daaxxidoogaa miyoodee daruwaa miinikka alenna. Hegaa bolli haytta tukkiyaa gujjiyoodee odiyoosan deenna!

Aaho gooshshaa giddon lokkomaay zerettidaaga giidon qoodan naa"aa gidiyaa asati giddo ginaara hemettiyaageta be'iyoo wode oona bessiidi eti eqqidaakonne erettena!

Hagee wolaytta biittan de'iyaa dumma dumma buquratanne zannaqiyoo sohuwaa yiidi be'ite yaagiyaa xifatiyaara de'iyaa nu biittaa qonccisiyaa banddiraa oyqqidage lo"ees!

Issi sohuwan ixaanaa cuwayssiyoonne ixaanaa wottiyoo buqurati de'iyaageeta gidishin, etikka urqqaappe merettidaageeta. Ha buqurata be'iyo wode puula gididaageeti asaa ayfiyan gelidi giddiyan shamettoosona.

Shukkariyaa bayzanawu ehidoge de'ees. Shukariya beni naatettan keehin dosiyo quma. Aysi giko maanawu isstta ahuggees, laqilaqees. Hai gin daruwaa maanawu dosikke.

Biittaa bollan dumma dumma meretati dumma dumma qottaaranne puulatettaara merettidoogee maalaalees. Ha man"etuppe amaridaageeti zannaqa soho gididi biittiyo dichchiyogee ufayssees.

Asaa naati bantta huuphiya geeshshatettaanne puulatettaa naaganawu daro meecettiyobatanne tiyettiyobata go'ettoosona. Shin issi issi tiyettiyobattinne meecettiyobatu giddon qohiyabatikka de'anaakkonne tana yashshees!

Haile uteliyanne shemppi ekkiyosa yaagiyaa xuufe de'ees. Ha xuufe toophphiyaan erettida beni wottanchcha haile g/silasa qonccisiyage gididi I hai keehin dure gididi darosan uteliyaanne shemppiyosa doyidi oottidi deiyoga qonccises.

Toophphiyaa orttodokise woossa keettaa gibbe giddon cora asay yaa simmidi ba xoossaa woossiyoo wode issi geela'o na'iyaa haa simmada pootuwaa denddayda de'awus.

Issi aaho goshshan de'iyaa kattaa asay maashiiniyaa wolqqaa go'ettidi shiishshiidi de'ees. Hagaa be'iyo wode metuwaa pagalanawu tekinoloojee biittaa hashshu yeennee!! giissees.

Cora asay xawulka hashshidoga oottidi de'iyaa yelaga naatuppe kushshe hiilaa eranne cinccatetta ettappe ekkidi de'oosona. Ha sohuwan macca asaykka de'ees.

Laa wolaytta biittan sooddo yuushshoy daammota deriya liiphiyan eqqidi xeelliyo wode keehi lo'ees. Ubba a irxxatettaynne a heeran diyabay he harasaa booppa booppa giissees.

Issi issi wodiya zammaanatettaara yiya yettaa miishshati daroban asaa balettoosona. Ha zammaana yettaa buquratuppe eraadooneti dariya bagga ganddaa asaasi zawi baynna go"aa immoosona.

asaa uluwa sakkuwa patiya xaletettawu maadiya mitaa qommoy beetiyaagee ayba lo'ii? qassi keehi lo'iyaa maata mala meray diyo cora dumma dumma qommobati beetoosona.

Yaa'aa kasekka hagaadan hanidi uttiyoyye woykko hagee ayba woge. Hagaadan uttidi woykko qumaa maanawu yuuyidi uttiyaadan uttidi yaa'iyo yaa'i kasekka diiyye giddoppe kiyide.

issi bitaniya sinttan beetiya cora qommo hayllandetti diyaagetuppe bagatti qassi adil'e ciishsha milatiyo gaasoy aybee? qassi etappe harabati diyaageeti ay bessiyoonaa?

Geniigaa yaagiya quma keettaa penggen kaqettida erissuwa bollan ayba lo'iyanne mal"iya qumay de'ees giidetii! Marccoy de'in ubba hagaa taanne biyoba!

Geesaa aduqqa ekkada merakka arssatada huuphetuurakka hoshkkaara yelaga geela"o macca na'iyomo daro asayi xeellees. Ha ubba asayikka ha na'iyo ekkana koyees.

Issi macca geela'o na'iyaa bootta qamisiyaa milatiyaagaa maayada ba ayfiyaan qassi karetta manatsiriyaa wottada ba kiisiyaan kushiyaa yeddidara ha simmada xeellawus.

Naa"u baggaara deree dooddido sohuwaan gidduwaara ollaa miyiyaan zeeruwaa zeeridoogee he sohuwaa keehippe qottaa keehippe loytti wottidogaa nuuni be'idi malaalida!

Dumma dumma meraara de'iyaa upuupatun punttidi ayba makkisoy de'iyakonne keehippe giigi uttida sohuwaa ya baggaara de'iyaa mittaati ayba loyttidonaa tumaappe!

Xeellanawu keehippe lo'iyab aaca maatayinne yelaga mittaa puutati beettoosona. Ha sohuwan tokettida cora mittatinne asaa naatussi go'aa immiya yelaga tukkiya qommoti de'oosona.

Beni tawu aawaa ishay diyagee maashiiniuan maayuwa sikkiyogaa iita danddayees. Ubba tana he wode erissana giidi iita baaxetiisi shin taani eranawu daruwa koyyabeekke.

Beni wode olawu go"ettiyoo paraa kooridi a miyiyaan eqqida attuma asati bootta maayuwaa qamisiyaa malatiyaaga maayidi eqqidaageti olanchcha asa milatoosona!

Issi heeran de'iya asaa keettayinne dumma mereta imotati aahuwan qonccidi beettoosona. Ha heeratun mittayi, haattayi, shuchchayi, uuttayi, maattayinne dereti beettoosona.

Issi keettaa asa gidida azinayinne maccaasiya issippe eqqidi pootuwa denddiyageeti beettoosona. Ha yelagati keehippe lo'iyanne bootta meray de'iyo maayuwa maayidi keehippe puulattidosona.

Mittaa suppayidi qanxxidi xiixinttoogaa qassi asay ambbaa giddon de'iyaa qumaa kattiidi wayettena mala appe ekkidi kattana mala maaddiyaa buqurabay magani giisses!

Kaame de'iyara xeelliyo wode yesuwakka gomppaa gidin hegaadankka adussatettaakka keehi guuttashin laa ay keena Oroottuwa tookkadee! Hagee iitappe attin nashettenna.

Qoodan naa"aa gidida attumanne macca naati issippe eqqidaageti nu biittee itoophphee banddiraa oyqqidaageti wottaa anaaciyaa gaytti simmidi xoonido gishshawu ufayttiidi de'oosona.

Issi sohuwan maata malatiyaa shayyiyaa penttissiyoo bonccoy de'iyaagaa gidishin, ikka qassi sifikkaappe giigidaaga. A bolli de'iyaa kubbayaa be'iyo wode dosenna shayayiyaakka dosissees.

Cora asay ya baggaara xekkan uttido sohuwaan xaacetti ubba asaa maarara essidaashin issi cima mishiriyaa giddo gela uttidaara bootta maayuwaa maayasu!

Ha wodiyan oosettiya hanenna oosoti yelataa mooridi diyoogaa eray? Ayssi giiko asa ubbay malatisso de'uwaa de'iyooga hagan doomibeene! Hegee iitenne?

issi maata mala meray de'iyo dumma dumma corabay diyaagee beetiyaagaa matan qassi hara dumma dummabati de'iyageeti lo'iyoonaashsha! qassi a matan diya mitaykka lo'ees.

wolaytta dangizzaa maaya suttida issi maccsa na'ee meray ayba puulee! qassi issi sa"aa boli diya qeeri maata malatiya bula meray diyo miishshay ayba lo'ii!

Gaden ot=rddida mittaa maashine keetti epiidi haashshisidi giigissiyoo kariyaa gorddiyoo penggiyaa giigissidogee qalamee a bolli tiyettibena shin ayba lo"ees gidetii!

Issi issi kawo keettan oottiya asati daro wode hara oosuwa oottiya asaappe orddidi de'oosona. Qassi eta maayoykka ubba wode geshshanne iita lo'ees.

Qooriyan aattiyoo wrqqaa ta siiqo lageessi shamana gaada oychchiyoo wode he worqqaa gatee keehi daro goosona shin shamiyaakko tana keehi lo'es.

Issi qeeri na'iyaa ba yelettido gallasaa bonchchanaassi giidi he keettaa asay qeeri na'iyoo ufayssanaw giidi corabaa shiishshidi sheleshoosonanne kassoosona .

Issi macca geela'o na'iyaa bootta shuraabiyaa maayada qassi karetta suriyaa gixxada ba huuphphiyaa sinttawu zaarada eqqidaara meray arssa ayba lo"awus giidetii!

Laa ayba issi maalaaliyabee hagee keettay bawu. ayba lo'iya keettee! Ishshi nu biittankka hagaa mala keettaa keexxidi hagaadan puilayiyakko ay hanii!

Issi qeeri kaamiyoo meqqidaabappenne qassi qeeri qeeri birataappe shhishidi oottidoori miyiyaan zemppidi eqqida bitanee ba issi kushiyaan xeessaa oyqqi uttiis.

Issi issi bonchchettida daro eranchcha biittaa kaalettiya asati issi sohuwa shiiqiyo wode daroba tobboosona. Eta haasayaykka biittaa maaddiyab gidiyo gishshawu ta eta loytta ezggays.

laa ha timirtte keettay awan diyaakko oonee eriyay! qassi issi maata mala meray diyo dumma dumma mitaa qommotikka diyaageeti eta matan beetoosona

cora naati eqqidaageeti beetiyaageetuppe ya bagaara cora asay beetees. qassi ha sohuwan beetiya maata mala meray diyo cora dumma dumma mitatikka beetoosona.

Issi issi heeran dumma dumma paabirkkata dooyidi oottana giikko haattaa pacay de'iyogee daro meto gidiis. Hegaa gishshawu kaamee haattaa ollaa bookkiyode asa ubbay ufayttiiddi xeellees.

durssaa phixxiliya cora maccannne attuma naati diyaageetinne qassi issi sohuwan beetiya cora dumma dumma maata mala meray diyo mitaa qommoti beetoosona.

Amarattida yelaga asati issippe shiiqidi mittaa puutiya tokkiiddi de'iyageeti beettoosona. Ha mittati heeraassi irxxa carkkuwa ehiyogan woraa medoosatussi keettadan haniyogaaninne asay darotoo keettaa keexxanawu haggaazzoosona.

Xaafettidi giigida maxaafaa nababiidi asay bawu injjetida xifatiyaa hegaa giddoppe garssa baggaara zanggana mala getettidi uttida dumma dumma merara de'iyaa buquray beettees!

Qoodan cora wolaytta qogaa maayuwaa maayida attuma yelaga naati maarara qoometi eqqidaageti sintta baggaara sa'an uttida macca naata xeellidi de'oosona.

Dumma dumma sunttaara de'iyaa ushsha keettan de'iyaa ushshata nuuyo haa zaaridi bessiyoo gishshawu etu gatee erettenagaa ooninne uyenna giidi odida!

Yelaga macca naati bantta bollaa puulayiyoobata huuphiyaassi, menttershshaassi, kushiyaa xugunttaassinne hara bollaa kifiletussi go"ettoosona. Tana xeellanawukka iitiyaagee cima macca asati bantta menttershshan aybakko tiyettiyoodee.

Issi shara malay hiixettidaagan dumma dumma caammay micetti uttiis. Hagaa be'iyo wode, pattenna ooratta caammaa shammidi waya'na giyoogaappe guutta marccuwan kawushsha caammaa shammiyakko keha.

sa'aa boli beetiya cora dumma dumma kataa ayfeti beetiyaageeti laa deree asaa ayba yeemmiyii! qassi etappekka bagati diyaageeti daro miishshaa ekkoosona.

shuchcha keettaa matan beetiya cora bonccotinne qassi keehi lo'iyaa maata mala meray diyo cora dumma dumma qommo mitati diyaageti ayba lo'iyoonaa?

Shunkkurttiyaa loytti yeggidi kattido qumay kushiyaara issippe ma ma giyo gishshawu ta shunkkurttiyaa keehippe dosays. Shunkkurttiyaa anccishin ayfee afuxxiyo wode shunkkurttiyaa zambba zambba gees.

Issi qumaa miyoo keettaa karen kare baggaara geela'o na'iyaa tukkiyaa essada asaassi yiidi miishshaa qanxxidi uyana mala tigiyaara bettiyaara boottaa maayasu!

Cora yelaga naati issippe shiiqidi issi bagga luxiyo sohuwan eraa yiggiyo paaciya ekkiyageeti beettoosona. Ha naati ubbayikka boottanne salo milatiya meray de'iyo maayuwa maayidosona.

Darosan kawoy asaa "keettaa likke sohuwan keettaa keexibeeketa" giidi de'iiddi de"iyoo keettaa kolees. Guyye zaaridi keexxanawu danddayenna asay deriyan uttidi yeekkiyoodee wozaana bochchees.

Issi bootta maayida wodala ganjjeeraa zazzariya oyqqida ayyera giyaa bollan zazzariya ay keena ekkiyakko haasayiiddi beettoosona. Hagaadan giyan diya buquraa xekkaa asay son uttidi siyiyogan binnekka shammiigana danddayes.

poori makkiinay kunddin asay tohuwan hemmetees! qassi issi maata mala meray diyo dumma dumma mitaa qommotikka diyaageeti eta matan beetoosona

Hanna aayyiya hagaadan uttada essido tukkiyaa coo matan din tankka baada uyyiyaakko ixxikke. Tukkiya tigiyo irkafootiya be'in ubba ha'ikka tawu saassoy wodhdhees.

Issi leemo keetta de'iyagee lo'o keexettidaagaashin issi baggaara duge ziqqi giidi uuttiis. Ha keettaa goday ziqqi giida baggaa tuuqiyakko keehi lo'oshin,,

tukkiyaa tokkidoogee beetiyaagaa matan gattaykka beetees. qassi ha sohuwan beetiya hara maata mala meray diyo cora dumma dumma mitatikka beetoosona.

Wolaytta dichchaa amuwaa yaagiyaa xifatee tuuti adhdhido irzzo meraara de; iyaa malataa giddo ginan wolaytta keettay jagiiraynne guyeera uuttaay de; iyaagee beettees!

Biittaappe mokkidi kiyiyaa mittaa qommotuppe issuwa gidida tungguwa giyo mittaa qommoy baqe xale giididi asaa naata harggiyaappe pattiyoge tana ufayisses.

Guyye baggaara xaacetu kaamiyaa milatiyaagee eqqidoba milatiyoosan ha baggaara issi meraara karetta gidida bitanee sinttan eqqida asaassi kiitaa aattiidi de'iyaagee beettees!

Keehin dumma dummabatun puulatidi uttida keettay pootuwan de'ees. Ha keettay ekketiyane gelettiyaa naati bantta baalaa bonchchanawu etasi giigidi lo'i uttidaaga.

Qaye ashshuwaa maana giidi issi asaamine asho keettaa yaagiyaa xifatiyaa be'idi yiida asati ashshuwaa maanawu he keettaa giddo geliyoo wode daro asaa be'idi dagammidosona!

Laa hagee ubba kaamiyaa wolqqaappe darissidi caanidoogaa ogiyaa seeraa naggisiyaa tiraapiikee baawee hagee biidi ogiyaan adhi wodhiyaakko oonee oysgetanee i mooridogan?

Asay dumma dumma maxaafata nabbabidi bawu cora qommo eraa ekkidi ba huuphiya dichchees. Ubba taani eratettaa immiya maxaafata nabbabada salettikke.

Issi koskke diyaagan gaacettida banbbariyaanne tukkiyaa ehidi bayzzoosona. Gido shin he keskkiyan shammiyoobaa keehi al'ettiyoo gishshaw tana hegaappe shamanaagee ayba iitii?

Hagee qeeri misiletanne xifatetta ba huphphiyaa qofettiyaa qofata a bolli xaafanawu go"ettiyoo qassi hara asaarakka gayttanawu maaddiyaa wodee ehido miishshay ayba malaalii!

Hagee shayiyaa uyiyoo wode keehippe shoggaa immidi loyttiyaa meraykka adil'e ciishsha meray de'iyoo giishshawu i ayba hanotan mal"iyaakko malanaage deexxena!

Laa ayba maalaaliyabaa hanay na'a de'iyara! Bana puulayana gaydda ubba xeelliya ayfiyara ashshennan som"o ubban aybakko wottada sinttaa nuleera gentta wottaasu.

Cora wolaytta asay wolaytta wogaa maayuwaa maayidi duridinne hombboccidi deosona. Eti ootidi deiyobay tay eretena. Ha sohoykka katama giddon zamaana ogiyaana.

toophphiya toho kuwaassiya citay diyaagee issippe maaraara eqqidi uttidosona. ha naati daro wode dumma dumma heeran beettiya naata gididdi eretoosona.

Ha wodiyaa yelagatubay tana laa keehippe malaalees. Ba huuphiya giddennaagaa I aybakko huuphe malatiyaaba qassikka deexxiyaagaa "Xoossi immo" giyaabi baynnasan tookki yuuyyoosona.

Issi buqurata yeggiyo woykko dooridi wottiyo sohuwan zo'o marttiyaara ayibbakko bayizzanawu ehiidooge diyagaa bolli omaar yaagiya xifatee diyagee xeelliyode lo'es.

Tohossa Toophphiya daligga manttiyan garissan de'iya gibeheezzaa haattay de'iyagee beettes. Ha haattay daro dereta mittidanne he heeran de'iya asaa heeraappe baqatissida haatta.

Toophphiya asaa koshshaynne sunkkuruutoy danddayettidi de'idoogee keehippe maalaaliyaba. Woni bawu i Toophphiya giddon sunkkuruutoy gelenna kattaa miidi de'iyageetu qooday woysaa gakkaneeshsha!

Wolaytta televzhiniyan issi maccasiyaa wolaytta wogaa maayuwaa maayada cenggurssa aattiyaa miishshan eqqada haasayiydanne qofa immayda deawusu. Ippe guye baggaara cora asay de'ees.

Toophphiyaa kawotettaa giddon gambbeella dalgga manttiyaa qonccisiyaa banddiraa xeelliyoo wode qoodan oyddaa gidiyaa meray de'iyoo wode giddo ginan xoolinttiyaa malaatay de'ees!

Xoossi giikko hanno caammiyo taani ta keettaayeessi issi galla shammennan mule aggikke. Laa hagee ayba pala caamme odishin xeessaykka ubba meqqiichchideeyye.

Qoodan daro kaamiyaa hemettisiyaa sohoy de'iyoo wode ha baggaara de'iyaa adil'e ciishsha meray de'iyoo kaamee keehippe adussa gidiyoo gishshawu hemettiyoo wode a miyee yashshees!

Puulattida zammaana shuchchan keexettida keettaa achchan de'iyaa ciishshaa tokkiday oonee? Ha keettaa achchan ogiyaa doonan uttida zo'o shuraabiyaa mayyida na"ay oonee?

Kase aadhdhida ichchashu layittatun taani doorido amppuuliyan woyikko baalotaa yamiyan ta wozanan keehippe kayyottaas. Gaasoyikka taani suurettennabaa oottidoogan ta wozanay ufayittana daniddayibeenna.

Qiiba naati bantta zeeruwaa kifiliyaa wurssidi koyro kidfiliyaa adhdhidi anjjettogaa pootuwaa denttoge de'ees. Hagee naata ufayssanawu keehin lo'o ooso. Ettika ciishshaa oyqqidi miccidi denddidi deosona.

Attuma asay gediyaa shempisanawu tohuwan so giddona wottiyo karetta caamay de'ees. Ha caamay nuusi haniyaaga gidishin gediyan wottidi ya ha simerettiyode keehin injjettees.

Urqqaa medhiyaa hiillati aybanne zammaana maashiniyaa go"ettenan bantta kushe hiilla xallan oottiyoo bashiyaa, otuwaanne qassi hara hara buqurati eqqidaageta be'oos!

Daro sohuwan intte bawu ha"i wodiyan hagaa mala dereenne hagaa mala haattay de'ees giidi qoppeetii! Hagaa mala sohoy de'iyakko laa tankka baana!

Miishshaara de'iyaa asay bantta keettaa keehippe xoqqu oottidi shuchchaara keexxido keettay ayba lo'es giidetii? He keettaappe kiyoppa kiyoppa gees .

Nu gaden haddirssa baaggara oottiyaa kottaaway ha laytti badalaa zeriis. Zerido badalaykka keehippe bul"iiddinne oshaakka yeggiiddi daafurido gishshawu lo"iyaanne ufayssiyaa ayfiyaa ayfis.

Laa hagee qassi awa biittaa heeraaneeshsha qassi haattaa bollan hagaa keena asay issippe caanettidi biyo wode yashshenneshsh! Haakko hagaa malabay!

Taabootaa tookkiya bataskkaanaa woossiyo keettaa qeesiya adil"e qoliya mayzzidi away A meennaadankka asati genttidi efoosona. Ha qeesee bari kushiyan mittaa masqqaliya oyqqiis.

Ta dosiyo caamay de'ees. Ha caamay gediyan wottada hemettanawu keehin deexena. Giddoppe attin ha caama kotte keehin mino giddenage xeeliyodekka erettees.

Dottoriya Ahimeda Abiyyi hara biittaa ayssiya kawuwara nne ba sima moconatuura uttidi qofaa laamettees. Ha naa"atuppe gidduwan lo'iya ciishshay de'es.

Hagee tamay xoossi naago xuugaysinne gaana tayshe taani hagaappe baqatana. Dammaray wolayttan bonchchettidi gifaataa wodetun xuugetteesi shin taani daammara giyooba heeraa shiiqanaagee gaammuwaa oyqqiyogaappe darees.

Ba huuphphiyaa aahuwaan gooparada dichchida issi macca na'iyaa ba wogga ayfiyaan qeexiyaan haa simmada xeelliyoo wode onaakka ayba yashshees gidetii!

Dumma dumma caammati guutta natussi gidin qassi gastta asaassi a biraara wolqqaara giigiyaage de'iyaagaa xeelliyoo wode baada shamma shamma ges!

Zillaytti iray loyttidi bukkidoogaappe denddidaagan badalay asaassi naa'aa heezzaa ba'idi mokkidoogee nu daro maaduwaa maaddis. Hegaappe denddidaagan nunkka daruwaa ufayttida.

ha sohuwan qassi keehi lo'iyaa maata mala meray diyo cora dumma dumma qommo mitati diyaageti ayba lo'iyoonaa? qassi eta matan beetiya hara dumma dummabatikka be'iyoode yeemmoyoosona.

Eraappe koyroy xoossawu yayiyoogaa yaagiyaa xifatee de'iyoo issi luxetta keettay awa heeran de'iyaagaakonne nuuni erokko shin ha luxetta keettan luxana giidi ubba naati oychchees!

Wolaytta wogaa maayoy ay heeran diya hara wogaa maayotuppekka aadhdhidi lo'iyo gishshawu taani daro dosays. Ubba baale wode awudenne maayennan aggikke.

Qoodan daro gidida kaameti ubbaykka asaa issi sohuwaappe hara sohuwaa efanawu maaddiyaageta miishshara de'iyaa wolqqaama asay shammiidi biraa shiishidi de'iyooge darota minttettiis!

Luxetta keettaa giddon naati maayido maayuwaa meray shuraabee adil"e ciishsha mera gidiyo wode oyshshaa oyshettido gishshawu daro naati zaaranawu kushiyaa denttidosona!

Bollaa pacatettay de'iyo asay banttana kaafiya zamaana ogiya meretidda birata guupetiddi hemettiddi tuma keehippe azanttosona. Qassikka ha biratay etta kaafiddi maades.

Deriyaa miyiyaara biyoo ogiyaa hagaadan kessida ogiyaa eranchchata sabbanaappe attin harabaa eta aybanne giyoy baynna gishshawu keehippe eta bochchanawu koshshees!

woossa keettaa karen beetiya cora macca naati ayba elettiyoonaa! qassi etappe ya bagaara issi maata mala meray diyo dumma dumma mitaa qommotikka diyaageeti eta matan beetoosona

ha na"ay eqqido soshoy keehi puula! qassi a matan issi maata mala meray diyo dumma dumma qommo corabatinne qassikka hara darobatti doosona.

Wolaytta keehippe mino maca asay bantta darkkon dumma dumma santta woykko hara kattata tokkiyooge etta keehippe nashisees. Ha asatikka keehippe tishsha asa.

Seeraa naagibeenna ogiyan polettiya betee daro biittaawatu shemppuwa qanttees. Hagaa mala ogiyan polettiya betiya dere asay kawotettaara issippe hashetiyogan yibbaatissana bessoosona.

Shara giddon aybakko goozetti uttidagaa be'iyoo wode appe gaxa baggaara qassi qoodan heezzaa gidiyaa keettati de'iyaageti maliyoo wode caccapin bollaanne maayuwaa sawettiyaageta malatoosona!

Wolaytta wogaa maayuwaa maayida issi geela'o na'iyaa meraarakka arssa gidido gishshawu xeelliyaa naata oonakka keehippe wozanaa wuqqada essada peshshawus magani lo"awus!

Issi bitanee binnaanaa giigissiyoo oosuwan moodettidi oottiiddi de'ees. Ha binnaanaa giigissiyo oosoy gallassan demmidi pee'iyo ooso gidikkonne, doonaaraanne siiriyaara geliyaa binnaanay hirggissees.

Issi bootta woraqataa bollan issi biittaappe hara biitta baanawu wodee baynna asati dumma dumma buqurata yeddiyo eqotaa sunttay xaafettidaagaa be'iyode ufayisses.

Keeshe dumma dumna so giddon go'ettanawu maadiyaa kushe hilanchchay giigisido miishshaa. Hagamala kushe hilay kariyoba milatikkone gidikone qassi daruwaa go'ees.

Woossiyo keettay asay ba xoossaara gayttiyonne ba xoossaa woossiyonne goynniyo keetta. Orttodookkise woossiyo keettaa asay ubbatookka woossiyo keettaa biiddi bootta kutaa maayoosona.

Bootta meraara de'iyaa qophphiyaa wottida bitanee bolla baggaara karetta kootiyaa mayidi garssara baggaara qassi bootta shuraabiyaa maayidagee ba sinttan de'iyaa pomppaan hasayyees!

Maabraatee woykko poo'uwaa immiya asa kushiya merettidaagee moorettikko darotoo eranchchati giigissoosona. Shin naagettana koshshes akeekkenna issi galla ha wogga tamaa mishshay xuuqqikko izaawaa mes.

Xoossoo ne asha! La hagee aybee gal"amushiyaa meraa milatiyaagee garssa baggaara bootta meray de'isishin qassi a qottaykka ciishsha meraa milates shin ayba itii!

Kawotettay Luxettaa ushachcha kushiyan oyqqido ha wodiyan daassa keettan luxiya naata be'iyo wode daganttees. Hagee luxettaa luxanchchati ayfiyan be'anaappe gaanaadan oottiyaba.

Amarattida yelaga naati issippe shiiqidi uttidinne eqqidi pootuwa denddiyageeti beettoosona. Ha naati banitta wogaa qonccissanawu wogaa maayuwa woyikko dungguzaa maayidi beettoosona.

pa laa ayba lo'ii! qassi a matan keehi lo'iyaa maata mala meray diyo cora dumma dumma qommobati diyaageti ayba lo'iyoonaa? qassi eta matan beetiya hara dumma dummabatikka be'iyoode yeemmoyoosona.

Tooraa milatiyaagee, qassi xikkiyaanne ayliyaa milatiyaa miishshati sa'aan zin"idi uttidaageta be'iyoo wode ayssi he sohuwaa asay eehidaakonne nuuni darin erokko!

pa ha issi sohuwan eqqida danguzzaa maayida asati ayba lo'iyoonaa! qassi issi maata mala meray diyo dumma dumma mitaa qommotikka diyaageeti eta matan beetoosona.

Hagee badhdheesa saatiyan goshshanchcha shooqan zerettida badalaa carshshay diccidi bul'ee bessidaga gidishin iray baynnage shulidi de'ees. Ha badalaay ira xayuwan shulidi de'ees.

Na'iyoo guyye baggaara xeelliyoodenne lo"awusu shin ubba qassi sinttaa ha zaariyaakko ayba lo"aneesha!. I huuphee A lo"ennabaa gidiyaakkonne o loyttiyaagaa.

Deriyaa bollan lo"o hanotan itkaniyaa woykko zeeruwaa puula hanotan ciiri wottidoogee deriyaassi de'iyaa qoottaa keehippe loyttidooga be'ida asa ubbay he sohuwaa namawu amottees!

Issi keettawu kare baggaara cora maayuwaa dooridi maayana mala getetti ashangulutyaa bolli kaqetti uttidagaa be'ida asay ubbay yiidi hegaa bolli likettees!

Issi issi wogaa qumata doonay miyogaappe aaruwa ayfee kallees. Ha qumata kattiyo wode mayzza wogaa naagidi kattana xayikko he keettaappe aaruwan dere asakka cayissees.

Addis ababa ambbaa keehi xoqqiyaasan eqqid duge zaaridi pootuwa denttiyoo wodiyan kawoy dumma dumma hanotan merettidaagee xeeliyoo wodiyan ayba lo'ii

Ha sohuwan beettiya naa"u Toophphiya karttatikka kaqetti utttido worqqati lo'oosona gooppa! Toophphiya karttay kasenne lo'ees shin hagee ubba puulaa gujjiis.

Karettaara boottara walahan de'iyaa attuma naatusikka qassi macca naatussi wottanawu giigida caammay de'iyaage asaa puulaa loyttanawu a mala harabay baa geettees.

Wogilaa ammaniyaa wosa keettatun polettiyaa dummatida xinqqata siraata poliyoo wogayi ayiba lo''es giideti. Daro asayi ha siiratayi daro asata merinaa xayyuwaappe wozes.

Shukkaariyaanne donuwa issippe doyssidoogaa poqqidi bashiyan melisidoogaa bambbariya qaariyaara sawo maatatuura issippe daaxxidoogaa miyoodee daruwaa miinikka alenna. Hegaa bolli haytta tukkiyaa gujjiyoodee odiyoosan deenna!

Addis ababa garssan de'iyaa qeeri kaameeta kawoy kessido awaajjuwaa maaran he qeeri kaameti ubbaykka he ambbaappe kiyana mala giidoogee keehippe kayyoyis.

Issi mittaa haashidi kessido xawulaappe merettida buquray diyagaa heezzu xekkaa medhdhidoogee maxaafata dooridi wottanaassa gidin woyikko xoqqan diyaabaa ekkanaw maaddiyogee ufayisses.

Issi heeran dozay, deree, shuchchay, dumma dumma mereta imotati, hoola! Medhdhidaagawu giissiyaageeta. Ha mereta imotata be'iyo wode un''ettiyaabaappe, shabbiriyaabaappe sohuwa biidi huuphiyaa shemppissanawu maaddiyaageeta gidoosona.

Konsso biittan de'iyaa asati ubbaykka karettanne qasii kallo hemetoosona. He asatatukko shiiqidi etaara pootuwaa denddanaagee tana ayba yashshes giidetii .

Issi issi nu heeran diya dumma dumma hanotay nuuppe nuna yiilloyiyabay darobay dees. Leemisuwawu issi hiyyeesa bitanee duriya matan diikko tana hiyyeesaabay iita azzanttees.

Habasha irestoranttiyaa yaagiyaa xuufe a bollan de'iyo keettan dumma dumma miyo kattay de'iyoga qoncciisees. Ha qumma miyo keettay de'iyo keettay kare biittan Arabe yaagiyosan de'ees.

Adil'e ciishsha meraara de'iyaa shuraabiyaanne qonxxaa gixxida daro yelaga attuma naati dembbaa gelidi kaassaa doommanappe kasettidi bollaa mintettiidi de'iyaageti kaassaa danddayiyaaba malatokkona!

Ha hinxooxxo parkkiya sinttan eqqidi yaanne haa xeelliya asaa qooday aappunee? Eta giddoppe aappun maccayinne attuma asati diyakko tayyo yootite?

Issi issi biittaa dosiya mino yelaga asay ba biitta qohuwappe bawu qohettiyogaa doorees. Hegaa mala mino yelagaa hayqoy tawu wozanaa menttees.

Orttodookise ammanuwan eti layttan layttan bonchchiyoo baalay gakkiyoo wodiyan ubbatokka bonchchoosona. He baalaa bonchchiyoo wodiyan eti ubbaykka issi mala maayuwaa maayidi bonchchiyoogee keehi lo'es.

Cora mittaa ayfeti giyaa giddon maarara asay be'idi shammana mala miccidoogeta eta gatee kehippe daro giidi asay shammana giidi oychchi oychchi simmidi aggiiges!

Bootta kutaa maayida asaa be'iyo wode taayyo qopettiyay ubbatoo maallado maallado woossiyo keettaa baydda maayiyoogee siyettees. Bo'a asaa huuphiyaa be'iyo wode tana iitees.

Issi karetta koohoyi de'iyo xaafida asassi de'iya qofaa qonccissiya maxxaafay beettees. Ha maxxaafayi kma issi asi ba dosiyo macca na'eera woyikko naa'aara waani daanakko yootiyaba.

Hagee tohossa dalgga manttiyaa giddon de'iyaa ubba luxetta keettaa xaaxi waaxin haariyaa woykko etawu azazuwaa kessiyaa xifatee keettaa getettiyaage lo"ees!

Sarotawu nne sigawu malaata gidiya bootta geeshsha curqqaa gastta asati Wolaytta dungguzaa macaraa qooriyan qachchidi kaqqoosona. Ha issippetettay dichchaassi baaso.

Cora kattaa qommoti issi diribshiiqi uttidaageeti beettoosona. Hageeti asa naati namisawu miyonne dumma dumma harggiya teqqiya woykko eqettiya katta qommo.

Paydduwaan keehi cora gidida kawuwaa seeraa naagissiyaa xaacetta caanidi epanawu yiida kaameti issi sohuwaan maarara eqqidaageti xeelliyoo wode kehippe yashshoosona!

Shayiyaa nuuni mal"in uyana mala dumma dumma sawo maatata a giddon yeggidi pabirkkaan goozidi kessidogee meray maata mera gidido buquraara de'iyaage lo"ees.

Kana keettane kuwasiyaa keettay hagadan yaagiyaa misiliyaa bollan kaqqido keettay daro yeleta miida tuna. Xoossay hagaa seero. Paranjjay bawu kali adhdhidi bira demmasa gn yelettay bayiis.

Daro maccanne attuma asay maarara uttidaageti yaa'aa polissiyaa bitanee sintta baggaara de'iyaagaa xeellidi de'iyoogee nuna ubba aybipekka adhiidi keehi yiiloyiis!

Issi maata mala meray dimmi giidaagee diyo maafa bolli bolla baggan Wolaytta wogaa dunguzaa malaatay diyagaa gidishin gassa baggan karettan xaafetta xuufeti diyageeti lo'oosona.

Issi bulla meray de'iyoo qamisiyaa ubbay maayi uttidaageti bazon cuguwaa milatiyaagaa oyqqidi issi macca na'iyoo bantta giddon essidoora ayba lo"awus gidetii!

Yeesuwaan keehippe deexxidi asaa wolqqaan tookettenabaa issi sohuwaappe hara sohuwaa epaanawu maaddiyaa caana haree ha sohuwaan caanettenan coo eqqo gishshawu nuuni epiidi caanana!

Laa hagaa worqqaa malatiya kataman baada issi daro layttaa coogada uttaagiyaakko waanane woni. Hagaa katamaa be'iyo wode taage ashoy shemppoykka muleera yaani dees.

Issi issi toophphiya orttodookise tewaahiduwa ammanuwa woosa keettati zannaqatettawu sintta xeera. Hagaa mala sohota ha eqotan ammaniyageetu xalla gidenna ubba asay naagana bessees.

Issi attuma na'ay ba huuphphiyaa qanxxettiyoo sohuwaan giigi simmidi he uttido oydiyaappe denddenan issin giigissiyaa na'ay wolqqaara a denttin asa ubbay miicciis!

so baggay darin beettena issi keettay kare baggaara qorqqoruwaan direttidagaa xeelliyoo wode so baggaaraka qassi issi aaho wolay de'iyaaba milatees!

Xoossaa wongeliyaa woykko mishirachchuwaa gidida iyesus kiristtoosa awaajjiyaa nabiyaa Cuufa Iya yagetettiyaa bitanee woossa keettaa giddon eqqidi qaalaa taamirissidi de'ees!

Issi izaawu heezzu xarimusetuura ushshaa oyqqidi efiiddi de'ees. Ha xarimusetu mray xeelliyo wode eessaa ililuwaa malatidi, ekkinnne pogidi issikutti ganiyaakko alennabaa malatees.

Wolaytta sooddo ambban oosettiiddi de'iya dichchaa oosoti gita kaaluwa koyyoosona. Ha ambbaa puulayiyabatuppe issuwa gidida hawultteti izaawu pootuwa malatana xayikko gatee guutta.

Issi ceegaa kaamiyaa bollan cora jarkkaniyaa wottidi issi yelaga na'ay haattaa duuqqidi de'ees. Hanna kaamiyaka keehin ceegaa milatiyaba. Haattaa qaxiwatoy deiyo heeraa haattaa bayzziyo oosuwaa haggee.

Toophphiya giddon beni wode dumma dumma heeratun bana danddayida kawotettay de'idoogee heeraa keehippe dichchiis. Jegole gimbbee harare asaa minotettaa bessiya oosotuppe issuwa.

Danttelliyan garssa baggaara kametidi bayzzettidi de'iyabay woykko budeenaa woykko haraba gidanawu danddayees. Tawu hage aybako gelenan ixiis. Xoossoo neeni gobay hano simi tawu erettena.

Deriyaa shoobbaara yaa zaarada xeelliyoo wode saluwaa bolli shaaray goozzi uttidaagee iraa woossiyaaba milatiyoo giishshawu gaada ta qoppo sohiyoo horddopays!

Ha"i wodiyan wolaytta biittan aahuwan murutettiiddi de'iya paappayee ganjjiya harggiyageetussi qoodi baynna go"aa immees. irxxa paappayyiya sakkiyo wode miikko eesuwara zarbbissees.

miizziyo maataa mizzaydda beetiya issi macaassiyaa aybba lo'ay! qassi keehi lo'iyaa maata mala meray diyo cora dumma dumma qommo mitati diyaageti ayba lo'iyoonaa?

Dumma dumma hiillati medhiyo so giddo buqurata gididagetuppe bashiyaa getettiyaage darotoo daabbuwaa uukkananwu maaddiyaa ordde bashshee biraakka hankkuwaappe darees giidi asay shammees!

Issi gonggolo gidduwaan cora asay haattaapulttuwaa duuqana giidi issoy issuwaa bolli eqqidi warettiyaagee beettiyoo sohuwaan adil'e ciishsha meraara de'iyaa jarkkaneekka beettees!

Ha ubba caammaa xeelliyoodekka ta wozanan loccu giidabi aybikka baawa. Ubba caammaykka kase hara asi wottido woykko aattido gal"aa malatees.

hare gaaree beetiyaagaa boli uttida cora qeeri naati diyaageeti laa ayba lo'iyoonaa? qassi keehi lo'iyaa maata mala meray diyo cora dumma dumma qommo mitatti diyaageti ayba lo'iyoonaa?

Keehippe cora asay giyan ba zal'iyara simerettiyagee, shammiyageetinne bayizziyagee beettees. Ha sohuwan maayuwa sikkiya katta ayifiya bayizziya dumma qassi ba laggetuura kaaiya asayi qonccidi beettees.

Bootta qamisiyaa maayada ba naa"u kushiyaan xeessaa oyqqada ba huuphphiyaa piskki oottada durssaa gaaccayda de'iyaa issi geela'o na'iyaa ayba miccayi!

Beni wode asay mittaa qanxxanawu koyikko kalttaa woykko hara kase wode buqurata go"ettees! ha'i wode qassi ay woggaa giido mittaaka qnxxi liyaa mashinee keehippe malalees!

timirtte keettaa mataara biya asati tana ayba iitiyoonaa? qassi issi sohuwan beetiya cora dumma dumma maata mala meray diyo mitaa qommoti beetoosona.

Toophphiya biitteessi waanna ambban daro pooqe keettati haahuwan xeelliyoode ambbaa keehi puulayi uttidosona. Qassi aaho kaamiya ogee diyaagaa be'iyoode malaalees.

tana ha xifatee xeelliyoode dere ayba iittii! issi woraqataa malattiyaagaa boli daro dumma dumma xifatetti beetiyaageeti ayfiyan eqqa guuxxidi iitoosona.

Ogiyaa doonan keexettida keettayinne ha keexettida keettaa qorqqoruwan diridoogee qonccidi beettees. Ha keettaappe sintta baggaara kaameenne asay hemettiyo aaho ogee giigidagee beettees.

Issi heeran de'iya cimanne yelaga asay issippe shiiqidi qummaa miyageeti beettoosona. Ha sohuwan de'iya asay ubbayikka bootta gaabiya maayidi aaca maataa bollan uttidosona.

Wogga keettay yaaranne haara dooddi uttido sohuwaappe sintta baggaara qoodan cora kaameti eqqidaageti akeekiyoo wode kawo kaameta milatoosona issi izaawaba milatokkona!

Balgguwa iray bukkidaagee daro di'uwassi inje sohuwan de'iya keettata biittay woddidi di'oy meeccidi efin daro asayinne meheekka hayiqqodoogee keehin azanttees.

Uuzoo geetettiyaa mattoyiyaa alkkooliyaan kumida ushshayii nubollaa payyatettaa qohiyaa wolqqaama ushsha malatees. Ha ushshaa uyiyaageeti darotoo mattottiyaanne ushshaa siiqiyaa asata.

Ambbay keehippe lo"ees shin qassi giddo ogee aynnekka kaamee baanawu giigibenna gishshawu kawotettay ha ogiyaa giigissanawu daro miishshaa halchchi uttidogaa erissis!

Abeeti hagaadan laa keetta de'iyagee lo'eesi gaanawu pholqqammiyagaa giddon de'iya buqurata ubba xeelliyo wode ubba keettaa leqqiyagee lo'ees gaanawu phoolees!

Wodee ehiido zaammaana miishshayinne asay baassi de'iya asaara gayttiyo miishshaa kunttiyo miishshay beettees. Ha miishshay issi asa haahosan de'iya asaara gattiyanne dumma go'aa immiya buqura.